Kii mungy tok sol mbubu bu wekh, mungy jel karawam bii lehtah kor aiiy raww, aiiy raww yu gatue yum waache mu haaji len cii digi bii.

Ay xale jigeen yu ndaw sol sen yire jangeekaay, nyu ngi fecca di deem, mu am ay mag yi topp seen ganaaw di leen tàccul.

Ay nit ñu ngi toog ci biir gaal nit ñu toog nak ay nit ñu weex leen ay tubab goor ak jigéen mo am béna nitt ku ñuul ko nekka seen gannaw momtami tog ci bér gaal be gaal be mogi daw ci biir geeg bala deex nit ñu tog nak nugi yor seen potokaay di jël ay photo.

Dëkk bi mënga am ay néggi ñjah ak benn néggi më am béy biy doh ci kaw yoon ak benn jigéen tamit mëngi takk sar tek kaala bu bëlo ci kawoon mon tamit di doh di ñaw.

Si biir kalera togge kaay bi, më ngi am ay lujum ci biiram, lujum yi nak mingi am ay batajta, ay kanja, ay jën, ay supamé, ak ay kaane.

Jigéen ak góor ñi ngi taxaw def otés, otes ci yere, mbasin bu bula, góor bi nak mi ngi ñaw xaftaan ak tubey, mi ngi taxaw di xool jigéen bi, jël ñaari loxam bi dugal ko ci pose tuboyam, jigéen bi nak mi ngi ñaw sippa bu guddu ak mbubu koset, mi ngi sol tej bu xonxu ci boppam bi, takk ceen ci baatam bi, takk lam ci loxam bi, teye poset bu bula.

Ay góor ñi ngi julle rangalante ñenee ni nekk ci kanam ñeneeni nekk ci kannaw def ay ran ñi ngi sëgg seen gébbe ci suuf si lal seen si jaate ñi ngi simi seen dallei ci seen gennoow.

Ay xaley jigeeni ndaw ñi ngi troppalant di jubal benn falaag mu am ñiy tëpp ci ñoom niy am ñene ñiy daw ñi ngi kaf ñim ñupp diree troppalante seen gina mingi am ay xaley góor yu fa taxaw.

Jigéndee munge taxaw wone kanam bëggat boppe tuuti ci kaw woppam bi mum palet tubaale yum yokk mee ci gudda ñu wàcce ci gannaw.

Bol bu weex ak palaat ñingi tege, ñaar yéppa ngi am ay lekk, bol bu weex bi nak më nga am soosi yàpp, palaat bi mënga am kuskus bun togg boola kook ay karot ak ay ñebbe.

Ratobi ñiñ ko taxawaay tekk bobbi ci kaw kar bobbina lu xonkolo ay woñu xonko mu ngi am jàppekaayi bante ñung ko weer ci kaw buntu.

Nyaari gëne ñi ngi tege gëne bu mag ak gëne gu ndaw ñoom ñopp nag ñu ngi am seen kuur i seen biir di boori gëney mi ngi am ay xeer yu tege ci boori xaere mëngi am benn ànd bu fanekk ci kaw më ngi am lakat bu mag ci kaw lakat yu maginag më ngi am kooki leket.

Ci kaw yoon bina mangi am auto gi daw ci kaw beneen auto bi seetom bi kesa moo nekk di géen beneen autobi nak moo mi ngi am ñett gut ñi ngi tegee sigarnawopp guutu yu nak ñaari guttu y weex la ak benn gut bu orang ci boori autobi tamit mi ngi am nit ku sol xaftaan di doog.

Naari nit ñuñu joxante cas bu weex, cas bu weex bu ndaw bi nak mungi am ndox, ma am ay xale yir taxaw seen boor keneen ki mëo mu ngi toop tee paketi caas ,ci weexe ci goora mangi am gutu weex bu am saañ ba xonxo.

Ay nitt ñi ngi dax ci kaw yoon , góor ak jigéen, mag ak ndaw. Am ñiy dem am ñiy ñëw, ci kaw yoon bi tay mi ngi am autobu weexu ndaw bu fay daw. Ci pegg yoon bu mi ngi am ay néggi eta, ci pegg yoon bi tay mingi am ay jaaykat ak ay mbaari paranso.

Nyetti nit ñi ngi took ku nekk ci digg bi mi ngi té bindeekaay di bindi ci kayti yu nekk ci booram yiñu koy xool kenneen gi té kayti ñu am ñaari mbubu mboobu bu la ak mbopbu weex mi ngi tege tami ci kaw taawul bi.

Naari auto ñi ngi taxaw ci teggi yoon auto yi ndaw bu sokalaar ak bu weer mu am benn góor bu gàddu saagam ci gannaaw di dox ci gannaaw auto yi mi nga am tabax bu weer ci boori tabax bu weex bi më ngi am buntu bu sokalaar.

Góol ak jigéen mingu taxaw longalante ñoom ñepp yi ngi som yere bu weex góol bi mu ngi som xaftaal mi ngi lettu boppam bi tee ndiggi jigéen bi jigéen bi mi ngi son mamtami yerebu weex tek kaalabu weex bu gudd ci boppam b tekk boppam bi ci dëna goor bi momta mi ngi som daggit ak sipa.

Chi mirr bii njung faa dajj aiiy weungh, cii weungh yii nak njung fa lonkah lanteh benue chaine bu mak bu gudu sen kaw, cii suff tamit mungy am benah chained bu mak bu gudu bungh fa tek.

Dokta sisay mugii tóóg si kaw bang sol xaptan bu wèèx, mu am ku tóóg ci bóram si ganaw wam. Gór mom tamid mugi sol xaptan bu sokola ñom ñap ñugi xool benna bór .

Si biir palaas bi mogi am ay sujeeri marmet yu ñuul yuñ dëpp rangalante leen ci seen boor magi am ay booli cous mogi am dëppa yu weex seen biir ñu ngi am lekka nyu dëppa leen rangalante leen ñoom tamit.

Ci boori géej gi mëngi am aymbar ay mbaari bant ñi ngi am starket seen kaw ci ron mbaari ñi ngi am aylan li weex ci beneen kota bi mëngi am ay nit yu faneekk.

Paketi peer bi, mi ngi am loxo bu ko tiye, ci paketi per bi nak mi ngi am ñaari boor, ci baneen boor bi génneneen per bi nekk ci digg bi, ci baneen boor bi ñu kumaasé génne peeri ci cet bi.

Ci kaw karo bi mangi am glaaser xong ba am cobeer bu weex ci gannaawa mangi am gënna ci kaw gëna bi ñum fa teg basam ci kanam gën bi tamet mingi am ay sou yi ndaw yun teglante.

Naaru nit ñi ngi dax ci kaw yooy aleli jàng mu ngi nekk ci kanam am jigeen bu nekk ci gànnaway ci seen boor ningi am auto bu ñuum bu taxaw ato bi nak mu ngi taxaw ci boori étars étars bi ci suuf ni ngi am aribitik bitiki punu.

Ñi ngi tek caas ci weer ci biir caas ci weer bi mu ngi am bisaab bu honku ci biiram. Ci kaw bisaab bi ñingi am furit.

kër bi ñu ko miir ci miir bi ñuñ ko pentir Pentir bu oral ci boori buntkër bi ñuñ ko pentir pentir bu xong buntkar bi ñun ko pentir pentiri do mitaal ci biir kët gi më ngi am taax taax bi tami ñuñ ko pentir pentir bu horal ak lu weex ci biir kët gi mëngi am garab gara bi si bi gara bi miim ak garabi banaan

Jigéen bi bu ngi taxaw soo robu mbase bu konko ci boppam b rob bu gudd mu ngi sol teg ci kaw boppambi jafal kanawan bi jëpp benal laxam bi tekko ci kaw te bam bi bennel laxom bi mun ko teg ci kaw lu pom bi ci doxam boo mu potey pasegu weex.

Kër bi ñu ko miir ci biir mir bis kër bi më ngi am nek bu panek nek bunag mëngi am ay zengyi horan ci yaramam bi ñuñ ko pentr pentru xong ci paranteer bi ñu ko pent pentru weex ci bori miir rs ci biti më ngi am pat lamp bu fal taxaw.

Naari dalli guddu yi ñyul ni ngi tege dalliy guddu yi nak ay dalli jigéen yi guddu.

Otu bu mag bi më ngi daw ci kaw yoon otu bi nag ci bopbi më ngi am pinterrbu weex tegekaay bi më ngi am pinterr bu ñuul ci tegeekaay bi ci ganaaw ñuñ fa tegg boriga bu ñuul bu mag.

Ay mouli sima yuñ rangalant teglen ci suuf. Mu am yun teg lant ci kaw taxawal leen , ci boor yu nekk ci suuf.

Goor bi mëngi daw di kaj ball. mëngi sol ay kawaas yu weeh ak ay dall bëgs, sol tubey bu weeh bu gaat, sol tamit mbub weeh bun bindi ci kawam.

Buteer bi mu ngi am loxa bokotee buteer bi nag buteeli garab la ci kaw buter bi nak ñu fa tay kayt ci kaw kayit bi ñu fa bindi ay bindi bu lo ak ay ngeneen bindi bindi bu loy ñi ngi wonane peres samoon la.

Ci biir géeg mugi am ñaari gaal yi daw toppalante gaal bu mag la bu nekk ci kanam ak gaal bu ndaw bu nekk ci gannaw gaal bu maag bi nag ñuñ ko pintir pentir bu orange ak bu weex mo am goor bu taxaw ci gannawam ci kaw gaal bo mag bi nag mongi am baas bu ñuul ci kawam.

Ngenti jigéen ñi ngi wax, netti ñi ngi tog ci kaw bang keneen ki joxe ginaaw, beneen jigéen bi më ngi taxaw. Ci seen ginaaw mëngi am góor bu toog ci kaw bang, jàakaarloo ak ñoom.

Ñaari pot nung leen natt ak solom solom bam fées teg leen ci kaw solom-solom, pot yu nak poti ndatt bu mag la ak poti bien b bu ndaw.

Jakka bi ñënko miir pentir ko. Pentir bi nak, buñ pentre miir bi, moomleen pentre jàkk bi, pentir, pentir bu weex. Ci jàkka bi mënga am ay paranteeri weex. Jàkka bi na më nga am garabi sibi ci biiram ak ci boori buntu bi sibiti, më nga am tamit garabi sibi bu fa taxaw.

Ay bant yu mag ñi ngi tegalant di seen boor më ngi am grang ci koté bi më ngi am ay nit yu pay dox ma am góur bu tée puspus di dem ningi am tamit ay kantinu daw ak ay ngarabi sibi fofnoon.

Nyatt pakketi garabi peer nyung leen tek lante. Nyarr ri paket yi ay doomi peer leen. Beneen pakket bi kapsul la. Ci capsul bi nak mungi am lu xonko ak lu weex.

Jigéen bi mëngi pof karawam bi ci digg bi, mu letu letu zigak ci gannaaw, bum waachee ci kanamam, ci kanamam bi tamit mung fasol wehrre.

daababi ñing ko wér ci bop bi ñën ko teg ci kaw kepp ci bop bi mu ngi am wëñ mu am jàppekaay bant buñ wér ci miir.

Kerr bii mungy mirr, mirr bungh peinturreh peintur bu wekh, kerr bii mungy am buntu kerr, cii birr kerr bii mungy am njarri negg yu takalanteh, cii birr kerr bii tamit mungy am aiiy garab yu neka fofu.

Kërr bi mougui am bëntu nyul bentu mangi obeku ma am gñaari ne yoon tabax ñu leen pentër ay pentar yi weex.

Xale jigée ne ñu ngi taxaw gurupo sol sen yere jangeekaay mu am ci ñoom ñi sol yere jàngeekaay rob bu m ci oum bi mu am takkikaay bu weex ci ndiki bi mu am ci ñoom ñi sol yere jangeekaay sipa bu ñuul ak simis bu bulo sen genaw mi ngi am ñaari nit ñu weex ñu fa toog ak ñaari nit ñu ñuul góor ñu ngi toog tamin fofu non.

Pakati kàrdoo bi nañu ko teg ci kaw taaba pakat bi na garab la am siviira ci kaw karton bi mi nga am lu weex ñu bind fa bind yi mag yi bulo ak bindiy sew yu ñuu ci suurfi bind yi nañu fa def bët garab bi nañu fa bindni tuufaay bër la bala noppou.

Xale bu jegéen bi mi ngi dox ci kaw yoon më ngi tey pospos ci ñaari loxambi di pos ci biir pospos bi nag mi ngi am ñaari gut yu amut ay kubéer ñun leen tëdal ci pospos bi ci pegg yoon bi nag mingi am ay garab.

Juróomi paketi kartonyi garab ñu ngi teg ci kaw taabal, mu am ñett yun teg lante, mu am benne bu nekk ci ganaaw, ak benne paket bu nekk ci kanam, kartonyi garab bu nekk ci kanam nak ci yaramom bi më ngi am lu orange, ñuñ fa bind-bindi yu sew yu ñuul ak bindi rëy yu weex, ci pegam bi më ngi am lu weex, ñuñ fa def biir, ci digante lu orange bi ak lu weex bi, ñuñ fa def rëdd bu bule.

Géej bi mi nga am ay joori gaar ci biirab ci biir gaali nak mi nga am ay nit yu fa nekk ay góor am ñu taxaw am ñu sëggn ci biir géej bi ci boori gaali tamit mi nga am ay nit yu nekk ci biir ndox be ñi ay nappkat leen.

Ci biir palaac bi mu ngi am ay bang yu mag, ay taabl, ay lal ak ay almoar ci biiram. Bang yu nekk ci kanam ay bang yu sokolaaleen ñu ngi am gegenaayi bang seen kaw. Mu am taabl bu nuul bu nekk seen digg.

Jigéen bi mëngay am karaw ba gàtt bu nete ci boppam bi mu rëdd ci koté bi mëngay bënn bakkanam bi takk jaara nopp sol bububu ñyul.

Xala bu jigéen bi mi ngi sol yere jagekayam bu am lu bulo ak lu weex mi ngi taxaw sëgeh ci pompi bu taf ci miir bi di raxasu ci gannaaw mi ngi am beneen loxo tamit buy raxasu ndox bi mi ngi ñyaw ci pomp bi xala bi jigéen bi na mi ngi leettu leeta yu dem ci gannaaw.

Ñungi am gën bu mag bu tege ci kaw taabl ci biir gënn bi më ngi am kurr ci biiram. Ci boori gënn bi mu ngi am behsehkaay bu am pot bu nekk ci biiram. Mu am ay booli harnk yun tekk ak ay toogu harnk yun tekk. Ci kaw nag ci miir bi më ngi am ay photo, photo meer ak photo goor.

ci biir géej bi mi ngi am ñaari gaar gaal bi nekk ci kana mi ngi am ay nappkat yi nekk ci biira ay góor nappkati nak ni ngi sol seyire nappekaay yu orang ak mbaal bu nekk ci biir gaal b ci kota bi mi nga am ay jigéen yi jubal ci gaal bi

Jigéen bi mu ngi sol yireh bu oranse boot doomam cii gannaaw takk mu sóor teyeh ñyaari suwu ci loxam. Sooy yi maynees ak sooyu butter. Mu am auto bu taxaw fuuf noon ci pegg yoon bi muy dox auto taxi. Ci kanam mu ngi am sareti mbaam, mu am jigéen bi dox ci gannaaw taxi bi.

Neeg bi mungi am kipkap ci boori kipkap bi ci miir bi mu ngi am ay caas yun fa aranseh ak poti flower. Ci boori fuufunoon mu ngi am taabl bun tekk ci kaw. Taabl bi mungi am poti flower ci boori taabl bi tamit mungi am bang, bang bun fa tekk bang bi mu ngi am ci kawam lu orance.

Auto géle gélé mougui daw ci kaw yon auto gele gele binak mi ngi am lu weex ci yaramam bi ak yeneen yun tab ci yaramam bi mi ngi am ay nit ci biiram ak ay gur yu nekk ci kaw ci peggam bi nag ci boori yoon yi mi ngi am ñaari jigéen ngiy dox.

Poseti saag bu daw bi nakk mogi am lu orang ci yaramamb ci tejekaay bi nung fa bindi ay bindi yu nete mogi am jàppeekaay ci kaw.

Ay miniteer ñu ñu sol seen yire ñu am ñu took rangalante am ñu taxaw seen ginnaaw tamit rangalante ñoom ñepp ñi ni jóbal venn palaas.

Xale yi ñi ngi fox jàppante ndiggi rangalante ñu ngi am ay xaley góor ci ñoom ak ay xaley jigen më am benn mag góor bu sol mbub bu weex ak tube bu ñul di leen jubal si.

Otto bi mugii taxaw si pegg Kèr guñ miireh, Otto bi nak mugii am lu wèèx si yaramam bi ak redd bu ñuul si kanam. Mugii am ay wèèr yu ñuul.

Ay jóuri nit ñu ci kaw yoon ñu ngi ame poto Yaay Jameh bin yëkkati ci kaw ñu ngi dem ñu am ay polise yu nekk seen ganaw goor ak jigeen ci seen kote nak ci yoon bi fi ngi di dem mogi am ay keur ak ay auto yu taxaw.

Dalluh buks yina nak nyung leen tek ci kaw cartron bu orange. Cartron bi ñu ko tek ci kaw karo ci dalluh buks yi mungi am lu bulah ci kawam ak lu weex ci suufam.

Rëddeekaay bi ñuñ ko tek ci kwaabal rëddekaay bina rëddeekaay bu weexla bu am rëddb sokla ci yaramam bi ñuñ ko tex ci kawtaabal bu sokla rëddekaay bina ñi jàng ñoo ko de gëna jëfandeko.

Gutu duiw bi mongi am loxo bu ko tiye juutal ko potidiw bi nak gutu diw bu weex la mongi am kayt bu tay ci yaramam ci kaw keyt bi ñu fa bind bindi bu mag bu bulo siron mi ngi am binduy weex ci kaw lu xonku.

Nyetti xalayi jigéen ñi ngi taxaw lëngalante xala bi jigéen bi nekk ci kanam na mingi sol jira bu sokola lettu bopp ku nekk ci digg bi mi ngi sol kaala buñu tée arkuraan ku nekk ci gannaaw mu ngi tàkk mu sóor sol bu bu weex tée ay ar kuraan ci beneen lu xomt.

Ay kompañi jigéen ñu ngi gurupeo mu am ci ñoom ñu teeyi ay tab la yun binde kompani jigéeni nekk më ngi am ay jeeg yi sol ay mbubu ñu orange mu am meer bu nekk ci karam tame më ngi am ay góor yu nekk seen gannaw.

Dëkk bi mu ngi am néggi ñah ak néggi seng. Mu am ay garab, mu am benn garab bu mag bu nekkee ci boori yoon, ci ron garab bi mu ngi am bang, bang ngi bant. Ci ron garab bi tamit ci boori pegg bi mu ngi am ay matt yum fa jur. Ci boori yoon bi tamit ñung fa jóur ay bant mu ngi am tamit benn léem bu fa nekk ñuñ ko léeme léemi bant.

N'ett nit ñu ngi taxaw ñaari jigéen benn góor ku ci digg bi nak miaagisi ra miyaagisi mi ngi sol teg ci boppam bi defar kanamam bi takk ñaari jaaru ci noppam bi takk cenn ci baatam bi sol yire borode jël beneen loxom bi tee fakalpe jigéen bu nekk ci wotam nag mu ngi sol rob bu orange góor bu nekk ci wetam tamit mungi sol riire bu ñuul bu am lu weex ci boori baat b.

Paab bi mi ngi tog ci kaw basam sol mbëbu xaftaan ci yaramam bi sol mbaxana ci boppam bi di tëgg ngalam foofu nak mi ngi am ay nit yu nekk ci gannaaw.

Ay nit ñu ngi toog ci kawbaŋg jubal di hool benn palas. Mu am ñaari jigéen yu toog ci kanam keneen ki musooru sol yireh olloof, kenneen ki moo mu def kaala bu weeh. mu am ay góor yu nekk ci gannaawam ñu ngi sol seeni haftaam.

Jigéen bi mu ngi sol mbub bu ñuul bu am lu weeh ci baat bi. Mu ngi lettu letu tubbaale yum haaji ci kadam di leen yóbb bu ci kennaw. Lettu tubaale yi nak mung leen yokk mees, mees bi mung koraw ay raw yu guddu. Ci kote jigéen bi mu ngi am taabl bu fatege ci kaw taabl bi mi ngi am poti flower.

Jigéen bi mu ngi sol solup chosan. sol yireh chub bu jahas, më ngi takk musor bu mag ci boppam bi ci kana mung fa waral ay jaaru. Më ngi takk jaaro yu mag ci noppam bi, takk ay chàq ci baatam bi, më ngi takk ay lam ci loham bi ak jaaro loho ci baaraamamb. Më ngi ñuulal tuñam bi siin.

Naari jigéen ñu ngi rootandoor ci teen benneen jigéen bi mi ngi boot doom ñoom ñepp ñu ngi takkmusoor ñu ngi tee buum di ko xëcc ci poli polybaan ci kaw ci teen bi nag ci kaw teen bi mingi am pann bu ñuur bun fa tek.

Lekk bi sub la bun yekk ci boor sub bi nak ñu ko toggee yeeli nakk ci biir sub bi mi ngi am kaane bu mag bun fa tëmbal ci boori boorbi mingi am kudd bu fa teg.

Plaas bi mungi am ci roon baari ñyax bi nak mu ngi am ñyaari lal yufa nak yu ngi am marla ci seen kaw marla yi nak yu ngi am jaxas ci seen yaram be lu weex lu xonk ak lu ñuul ci marla bu nekk nak ñu fa tekk moso bun lem mosso bu xonk ci roon nak mi ngi am ay ñax ci gannaaw mu ngi am ay garab yu fa nekk ay garab yi sibbi.

Ci kaw taabul bu weex bi yi nag mi ngi am ay garab yu tege ci kaw ñett paketi kàrton garab yu daw ñu ngi tege ñaari taxalante i gannaaw mu am bn bu nekk ci kanam mi ngi am ay gutt yu weex yu ndaw tamit yu rangalante jiroom benne guttu yu weex yu ndaw.

Njenti gigain njungy sol sen grandmbubu dii fechue, njom njep njungy takue musoor, nju tiyeh sen lokho bii aiiy bantue yungh yehkati cii kaw, cii sen wehtt nak mungy am aiiy sabarr yufa taaju.

Ci kaw talibi mongi am auto bu mag buy daw ci kawam auto bi auto militeer bu mag la mongi ame fetal ci kawam nak mi ngi am militeer bu fa nekk ci boori yoon bi mongi aarab ci ganaaw garab bi mongi am xale bu fay dox.

Tali bi më ngi am ñaari auto yiy daw ci kawam, auto bu ndaaw bu ñuul ak beneen auto bu ñuul bi nekk ci gannawam di ñëw. Ci pegg tali bi më ngi am ay garab ak ay punu.

Roto bi ñun ko wéer roto bina mu ngi amlu nete ci yaramam bi bop bi ñun ko tekk ci kaw karo ñu jël wëñ bi jàppekaay bi weer ko ci miir.

jigéen bi më nga taxaw tee ndiggambi më ngi sol teg bu gudd ci boppam bi më nga tee paset bu ndaw ci la xombi më ngi tàkk lam ci la xom bi më ngi sol yerembase bu ñoow ropp bu guddu

Ci biir lar bi më ngi am lali kapu bu mak ci biiram, ci ganaw lal bi më ngi am almuwaar ci kaw lalikapu bi nag mi ngi am madla bu weex buñ fa tekk ci kawam.

Ñaari dall maraakis ñi ngi tege, dall marakis yinag ay dall gòor leen ci kaw më ngi am lu weeh, ci rone mu ngi am lu ñuul ci kaw lu weeh le ñung fa tekk ay bindi.

Pakketi piin mi ngi tege ci biir paketi piin bi nak mingi am ay piin yu rangalanté ñetti rang piin nak mi ngi am yu ñuul yu weex yu bula ak yu orange.